Ana edu iwawawo ngatiafundise, ngatiafundise zvakanyanya teiakurudzira pane zviro zvanenge eida kuita ngekuti amweni akhona anototi anoda kuita ana mukoti. Ngatiakurudzire , taidetsere kuti akwanise kuita zvanoda kuita mundaramo.

Ana vedu hazvinei kuti vasikana kana kuti vakomana, tinosisirwa kuvakurudzira kuti vaende kunofundira nezveukoti kana kuti zveudhokodheya zvinozobetsera isusu nentaraunda dzedu.

Amweni ana paanenge eyikura payani unotoone kuti uyu mwana kana akura une chipo chekuzoite dhokodheya. Hino kana taona zvipo zviyana ngatite zvekuti ana edu azozvishandisa mukati mwendaramo dzavo.

Ana edu ngatiafundise kuti azokwanise kuitewo anamukoti nemadhokodheya ngekuti ana akafunda anozookotoke kumhatso okusimudzira nharaunda yedu.

Ana edu tinosisirwa kuaendese kuzvikora ana adoodori zviyani ngekuti kuzvikorakwo iyoyo ndikwo kwetinokwanisa kuona zvipo zvine ana, umweni unokone kunga ane chipo chekurumba kana chekutotaura pamberi peantu chaicho.

Kuendesa ana kuchikora kupiraimari kwakakoshera kuti ndikona kwanofundira zviro zvakawanda iyoyo ngekuti amweni anobhuya kuti doro rakashatira pakuamba hino maambo akakosha.

Ana edu adodori tinosisirwa kuakurudzira kuti adakarire kwende kofunda. Ngekuti hai pamweni pakona unokone kutoona mwana mudodori arimurodhi eitogara murodhi asingachatoendi kuchikora.

Ana edu anosisirwe kufunda aende kuchikora mukuwo uchiri kufanira, ngatiite kuti ana edu aende kuchikora ngekuti ikodzero yemwana weshe kunge eienda kuchikora.

Tikade kuningira ana adodori emazera echidoko ayana anoende kuchikora. Tikaone ekuzvikora kwaanofunda, kunenge kune zvimupikicha zvinenge zvakaturikwa kumadziro. Izvo zvinodetsera ana kukone kuerenga.

Zviko zve prayimari ndizvona zvinoita kuti ana amweni atokona kuyerenga nokunyora . Saka ana edu anokurudzirwa kuti vayende vofunda mukuwa uchiripo.

Ana edu adoko tinofana kuafundisa kuti aremeredze antu akuru . Zvimweni zvachona azvitangiri kuchikora asi zvinotangira mumhatso ngekuti kuremeredze antu akuru zvinodetsera kuti Akure ane untu wakanaka

Kune maafu dzidzisi mazuwa anaya ari kutoende kofundira zvekufundise ana ngekuti zvimweni zvakona zvekufundise ana zvinoda muntu une mwoyo murefu ngekuti anokone kunge amweni einesa kana kukorere kuzwisisa.

Ana edu tinofanira kuvabata vachiri vadodori kuti adakarire kuenda kuchikora ngekuti kuchikora Kona iyoyo ndiki kwanofundira zviro zvakawanda kungave kunyora kana Kutaura chirungu.

Karetio kwataifunda isusu ana adodori taibikirwa bota Kuzvikora teipuwa nechikafu zvaita kuti tidakarire kuenda kuchikora ngekuti kwairwiwa zvinivadza vana vadodori izvozvo.

Ngatikurudzire ana edu angaa kunyanya adoko aya kuti adakarire kuenda kuchikora ngekuti paanoenda kuchikora zviyani pfungwa dzawo dzinotovhurika zvinoadetsera mukati mwendaramo.

Ana edu adoko tinosisirwa kukurudzirwa kuti aende kuchikora teigara nawo pashi teivafundisa teivaronzera kuti Chikora kwakanakire uye kunkdetserei mukati mendaramo dzawo.

Ku chikora kuno fundise ana zvakawanda ndikona kumweni kwetino tangire kuto ona chipo chemwana kuti uyu mwana uno kone kurumba uyu unokone kutamba bhora ngati kurudzirei ana edu.

Ana adodori anosisirwe kuende kuzvikora ngekuti kona iyoyo ndikona kwaanofunda zvakawanda anofanira kutotanga kufunda achiri adoko ateyi eikura.

Ana edu anosisirwe kuenda kuchikora ari adoko zvinoendwa neana adoko zviyani. Zvakaita zvinozwi zvimaisidhi ngaaende ikona iyoyo ngekuti ndikona kwaanotangira kufunda iyoyo.

Ana edu anoda kumbogara navo pashi achiti adoko. Timboabuira nezvakakosha nezvakanakira kuende kuchikora. Ngekuti dzimweni dzenguva amweni haatozi kuti zvakanakirei kuenda kuchikora.

Ana edu emazuva anawa akomana zvisizi kuzi akomana ere kana kuti asikana tinosisirwa kugara nawo pamuzi tombogara nawo pashi teimbovaonesa kuti hupenyu hwavo hwakadini ngekuti amweni akona Ari kutambisa upenyu.

Tikaningira mukati mezvikora zveduzvo, kune amweni ana vanotode kuita zvekurima ,kungave kurukurima zvirimwa kana kurima mhuka. Ngatiatsigireyi ana edu.

Kune midziyo yakawanda inoshandiswa mukati mwezvikora neana. Amweni anoshandise mafoni angave madoko kana kuti makuru, nemakombiyutahe anoshandiswa mukati mwezvikora umwomwo.

Vana vedu vanosisirwe kuende kuchikora. Kubva kuzera repakati nepakati, kugume kuzera rati kurei, eiende kogumewo kuzvikora zvepadera dera, eizoitawo zvinoadetsera mundaramo.

Ana edu kana azopedza zviyana muzvikora zvepadera dera anopuwa zvipepa kana zvitupa zvavanopuwa zvinoratidza kuti wapedza chikora. Zvinozoadetsera mukutsvaka mushando.

Ati muzvikora zveduzvo kungave kusekondari kana kuti zvikora zvepadera dera kune michini iriyo yemazuva anaya makhombiyuta anoshandiswa pakutsvake tsvake zviro zvinoshandiswa ngeana echikora.

Ana edu anokurudzirwa kuende kuchikora mazuwa eshe akomana neasikana eshe anosisirwe kuende kuchikora ngekuti kona iyoyo ndokwaanofundira zviro zvakasiyana siyana zvinozovadetsera mundaramo yavo

Asikana edu neakomana ari pakati nemakore ari pakati nepakati anosisirwe kugarwa nawo pashi eifundiswa kuti upenyu hwakamira sei ngekuti azhinji acho ndopari kuparadzirwe upenyu apapo.

Ana edu paanoenda kuzvikora kusekondari kuyani amweni ane zvipo zvakasiyana ndikona kwatinoona zvipo zveana zvakanyanya kuwanda iyoyo zvingawa zvekutaura pamberi pavantu, kurumba kana kutozwisisa chikora .

Kufunda kwakanaka maningi mazuva anaya ngekuti amweni arikutorarama nechikora mushure mekunge akona abudirira aendirira mberi nechikora. Hino ana edu arikumasekendariyo iyoyo anoda kukurudzira kufunda.

Anaedu anofunde zvikora zvepakati vanosirwe kunge ainehembe dzekufundisa kuti asazoita ungatei asarira kumashure ngamweni amweni panenge eyizoenda kuchikora.

Ana edu paanoenda kuzvikora anozisirwe kuyayeya ngekuti anenge eifundiswa ngematicha akafunda ,anenge eiziya zvaanenge eifundisa. Zvino ana edu anosisirwa kuti ateerere ngekuti zvinozoadetsera.

Ana edu anoende kuzvikora zvepakati nepakati kana kuti zvekusekondari ari kuwanda mazuva anaya. Izvi zvinobetsera kuti tizova neana akafunda anoite mishando yakasiyana siyana.

Mazuwanaya zvikora zvawanda maningi, kune zvimweni zvehurumende, kune zvimweni zvisiri zvehurunde zviri kudayi kuvhurwa mazuvaanaya, hino ana afaniri kushaya kwaano yendawo.

Vanoende ku zvikora kune zvikora zvawanda mazuva anaya zvekuti mu ntaraunda mweduwo mwatouya ne zvikora zvakawanda mazuva ekudhaya waikona kuona chikora chimwe kana zviiri asi mazuva anaya kungodai piriri wotoona wato guma pane chikora.

Amweni ana anobhuyira abereki kuti inini kana ndakura ndoda kuzoita chakati nechakati. Hino amweni abereki anoarambidza. Ngatisarambidza ana edu asi ngatiakurudzire kuti aite zvaanofarira kuita.

Kune amweni ana anoite mushandi wekugara munjira asingagumi kuchikora hino iri ibasa remufu remudzidzisi nemubereki kuti aone kuti ana ari kuende kuchikoro eiguma ere mazuwa eshe.

Ana edu anoda kukurudzirwa maningi ,kuti ade kufunda, ngekuti zviriyo zvibingamupini zvingabingaidze ana ,kuti akorere kuramba eienda kuchikoro ,zvimweni zvakhona kudai ngekumithiswa.

Chikora chakanaka maningi nekuti chinoita kuti mwana akure ane pfungwa dzakanaka, eikura akangwarira zvinozodetsera mukati mwendaraunda dzaanobve, dzaanogara.

Ana edu achiri kumhatso kwedu asati aende kuzvikora tinosisirwe kuti tiafundise kuti paanoende kuchikora aende koyayiya aende koteerera adzidzisi paanenge achidzidzisa akorere kuita mikonyo kana mihlaba.

Ana edu pawanoenda kuzvikora anosisirwa kupfeka mayunifomu mwana weshe nekuti ngenguwa yaanopfeka mayunifomu azvizooneki kuti uyu kumphatso kwawo anotama asi zvinoafananidza mwana weshe.

Edu ari pani kani nepakati anoende kuzvikora kusekondari anosisirwa ke undiswa zvakakoshera kuenda kuchikora mukuwo ngemukuwo ngekuti amwrni akhona ari kutambise mukana.

Mazuwa anaya zvikora zvawanda mukati mentaraunda dzedu, zvekuti hakusifanirwi kunge kune ana anoti, hatiende kuchikora ngekuti tinotame chikora chiri padhuze. Neanohamba muhambo wakakura hakuchina.

Ana edu paanoende kuzvikora zviyani pamweni ungakorere kunge eikorera kufu kubuda nezvidzidzo zvakanaka mukufunda ngatichitsvaka tione kuti chiinyi chaaonokona chinokone kuzomuraramisa mundaramo yake.

Zvikora zvedu zvesekondari kunodiwe ana aka mwana weshe unosisirwe kuenda tinode kupe kubonga kubandiko rezveutano ngekuti chero ana akaremara asikazwi asingaoni anoendawo kuchikora.

Mukati mwezvikora zvedu kunemitambo yakasiyana siyana amweni anotamba bhora remaoko amweni anotamba rekukaba amweni anoita zvekurumba kana kuti zvemujaho.

Ana edu asikana neakomana vaari pazera nepakati nepakati anosirwee kuenda kuzvikora kunofunda ngekuti zvikora zvakawanda mukati mwenyika yedu zvinozoabetsera mundaramo.

Ana edu anoenda kuzvikora zvakadai zvinozi sekondari. Anosisirwe kuti oofunda ngekuti kona iyoyo ndiko kunotangira upenyu. Akatotambisa upenyu ,zvinenge zvatopatira apapo.

Amweni zviyani ana edu anouya kumhatso eitibhuyira kuti vafunge kuita zvekurumba kana kutambe bhora. Ngatikurudzire ana edu kuti asimudzirwe kudai ngechipo chawo, tisangoati muntu weshe funda funda asingashandisi chipo.

Abereki tinosisirwe kugara neana edu pashi asati aende kuzvikora zvepadera dera zviyani ngekuti mazuwaanaya kune mukuba uriyo iyo andu anobhema forya nekumwe madoro nemitoriro .

Ana edu panoenda kuzvikora zvepadera dera umweni unenge ane chipo chake chanoda kunofundira. Ngatisaarambidza katiite kuti mwana afunde azorarama nechipo chake zvaanoda iyena.

Zvikora zvedu zvepaderadera zvakawanda zvinode kuti akomana neasikana aende ofunda, ozoita mishando yakasiyanasiyana, iyo inozotidetsera mukati mwenharaunda dzedu nemunyika mwedu.

Tikaenda kuchikora chepadera-dera zviyani, tinoone kuti mune zvimhatso zvekufundira zvakawanda zvinotakure antu akawanda kana kuti munokwane vantu vakawanda zvinodetsera kuti antu awande ikweyo.

Zvikora zvedu zvepadera-derazvo zvinochengetedza kana kuti zvinoda antu akawandisa zvokuti hakuna antu anokone kushaya nzvimbo. Muntu weshe unoda kuenda unoone ndau.

Ana edu paanoenda kuzvikora zvepadera dera tinosisirwe kumbogara navo pashi teimbovaonesa kuti upenyu hwakamira sei ngekuti amweni akona anotambisa mukana osiya zvaakahambira.

Ana edu paanoende kuzvikora zvepadera- dera tinofanira kugara navo pashi seabereki, teiafundisa kuti vasaende koite misikazwa ngekuti amweni anozobveyo aane mimba.

Ana edu anofunde kuzvikora zvepadera dera vanosise kumbaayaiya kwemene ngekuti iyoyo vanonge vofunda zvakawanda nekutofunde upenyu chaiwo kuti upenyu hwakamira zvakadini.

Ana edu eshe paanoenda muzvikora mo unosisirwe kuve ane midziyo yekushandiseyo yakakwana inosanganisirawo mafoni anozomudetsera mukufunda kwaanenge eiita.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvakavakwa zvemhando yepamusorosoro uyezve tikaningira zvikora izvozvo kune michini yechizvino zvino inoshandisweyo inobetsere vana kufunda kwavo .

Ana edu paanenge apedza chikora zviyani angave ari makore marongomuna kana kuti mashanu apedza pane chitupa chipepa chaanopuwa chinozoabetsera kutsvake mushando mukati mwenyika.

Ana edu patinovati aende kuchikora amweni akona asi kuratidza untu wakanaka hino ibasa remubereki kugara nemwana pashi omuonesa kuti hupenyu hwakamira sei.

Abereki tinosisirwa kufundisa ana edu kunyanya akomana paanoenda kuzvikora zvepadera-dera zviyani. Amweni akona arikuende kotora zvinodhaka nekoende kovata kumabhawa.

Ana edu anokurudzirwa nekuti ikodzero yemwana weshe kuti ayende kuchikora, hino tinosisirwa kuakurudzira kuti afunde kusvika ayenda kuzvikora zvepadera-dera iyoyo.

Ukada kuningira kazhinji kakona ana edu asikana ndiwona anenge Ari panguwa yakaoma hino tinosisirwa kugara nawo pashi kuti abate hupenyu zvakanaka.

Kuzvikora zvepadera dera kona iyoyo ana anonofundira zviro zvakasiyana siyana amweni kuita ana mukoti madhokodheya ana makanika amufundisi anofundira mukati mwezvikora.

Petinoende mukati mwezvikora zvepadera-dera zviyani tinosisirwa kuti toodzichengetedza, tochengetedza nezviro zvatakabva nazvo kumbatso ngekuti dzimweni dzenguwa kunokone kuuya awo anoda kutibira zvirozvo.

Ana edu paano enda ku zvikora zvepa deda dera kune michini yakawanda ino shandisweyo yaano sisirwe kunge eyikone kuishandisa imweni yakona anoto fundisirwe iyoyo.

Tinobonge maningi ngekuti kune antu arikuhamba eifundisa ana edu kuzvikora zvepadera-dera zvakashatira kutora zvinodhaka ngekuti ana arikupere kuparara ngezvinodhaka.

Ana asikana edu tinosisirwe kuafundisa kuti agutsikane ngezviro zvetinge tinazvo panguva iyoyo agutsikane nezvitinenge tamupa areke kuzode kuzoda zvakawanda zvaasizi kubva nazvo kumbatso.

Eya ibari gwinyiso remene iroro rekuti zvikora zvepadera dera zvirikuwanda mukati mwenyika mwedu hino ngatikurudzire ana edu kuti aende kuchikora kofunda.

Zvedu zvepadera zvawanda mukati mwenyika mwedu mumadhorobha mazhinji kana kuti maguta mazhinji anazvo zvikora zveoadera zvinodetsera kuti tinge tine ana akawanda akafunda mukati mwenyika mwedu.

Mukati mwezvikora zvepadera dera zviyani tikaona maticha anofundisa iyoyo anongofundisa padoko asi zvizhinji mwana unofanira kutozvifundira ega ndikona kuti aziye kurarama.

Panoenda vana vedu mukati mezvikora zvepadera dera pane zviro zvinotarisirwa kuti mwana umwe naumwe anosisirwa kunge anazvo zvakaita sekuti mafoni kunyasi nemakombiyita.

Ana edu paanoenda kuchikora zvepadera Dera pane zviro zvaanosisirwa kuenda nazvo zvinozoadetsera mukufunda zvakadai ngemafoni nemakombiyuta ngatiatengerei aende ane zviro zvakakwana.

Muzvikoramwo kumweni kwachona kunoiswe misikazwa yakasiyana siyana imweni yakona ngeyekubheme forya nekumwa nedoro ana edu anoda kufundiswa kuti zvakashatirei.

Zvikora zvakakosha kunyanaya zviyane zvepadera dera .Ngatikurudzire ana edu kuti ayende ngekuti iyoyo ndokwanowane fundiso ,fundo yakakwana yakakura inozodetsera mundaramo.

Zvikora zvedu, kazhinji zvepadera-dera zviya, ana akaendayo anenge eigara ega. Hino ngatigare neana edu pashi teiafundisa kuti upenyu idamba kamwe.

Kuinda kuchikoro kwakanaka kunyanya zvikora zvepadera-dera zviyani. Ngekuti kana ana akafunda anozorarame ndaramo yakanaka. Eizouye koodetsera ntaraunda yaanogara.